Pͻgebͻ yaga lԑ la are sokoͻraa noͻre. ba mine sulli la a ͻnnͻ kõͻ. A pͻge kaŋa seԑ la wagyԑ ka kaŋa meŋ seԑ kpare dõͻ a seԑ kuri moŋkurisͻgelaa. Lͻzeԑ kaŋa meŋ wa zoro la a sokoͻraa ŋa zu. Ka larԑԑ meŋ biŋ a teŋԑsogͻ ka ba ͻnnͻ kõͻ a ennԑ.

Pɔgebɔ yaga lɛ la a are pɛ taa a nyɔge taa nuuri. Ba zɛge la aba nuuri kaa do saa, kyɛ ka sola panɛl a biŋ a ba puoriŋ. Teere be la pɔgeba ŋa puoriŋ, kyɛ ka kuruu kaŋ meŋ biŋ a teŋɛsogɔ.